Maa ye guiss ay doumi soble, soble yi den bari. Nyom pur grow, amna soble yun hamanteehni, nyungi andak seyni khobi. Sobleyi den bori.

Mageh giss bena auto auto bi dafa weex ameh lu xonxa mung si yunni yuni sool yun bi amna taataay ndox amna jigeen bu taxaw amna ay yu nekkaku nu beeku amna ay nekk peh ca fanam felee.

Maangy gis gigain, gigain baangy takhaw, mungy am kawarr bu njull, mungy wekok bubou bu gudu, am birr nehgg, nehgg bangy am aiiy ridoh, ridoh yu gudu, ridoh yii njung kor takue.

Maayii gis ay nit bay giroon yu nit ngi taxaw sennaki njame riiti riiti tubab yuni sol ay mbaxana yinesoon buxone yu nete yuni sol tuberbu ay ay xrastaan

Li neek gi sangoo kai la ak dafuru kai amna aye rubinah yuy sangoo

Maangi gis Beena jigeen. Jigeen jaa ngi toog. mungee ñew. Mungi amee ñewekaay. Mungo am xoor bu ñool. Mungee ñaw piis. Piis bu werta.